Gbanpiɛla n ʒɛ polo ŋo ni ka bi bihi ayi yɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣ sabila ka paɣa ninkurigu gba yɛ liiga sabinli ka gbubi bia ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka di booi

Paɣasabili n ʒi duu puuni ka yela goɣa piɛlli ka gbibi takara o nuuni ka Silimiin gbampiɛla ʒia katiŋ sa ka ŋmaari o anfooni nima.